tsari na keɓancewa ku ware abu wani tsarine na kimyya yanada matakai yana da matakai guda biyar matakan yin tsari ku ware abu sunan kamar haka mataki na farko shine gano abinda za'a ware a wanan mataki anaso a tabbatar da abinda akeso aware kamar ƙwayar cuta sinadari ko kuma mutun mataki na biyu shine shirya kayan aiki a wanan mataki ana so a tara duk kannin kayan da za'a buƙata domin aiwatar da keɓancewa ko kuma ware abu misali kamar kayan gwaje gwaje da kuma sinadarai mataki na uku shine raba abubuwa a wannan mataki anayin anfani da hanyoyi kamar tacewa juyawa da sauri ko tace sinadarai domin ware abinda ake nema daga tarkace ko kuma datti mataki na huɗu shine tsabtace abun da akeso a ware a wanan mataki ana cigaba ne da tacewa kuma tsabtacewa domin cire duk wata ƙazanta dakuma datti dake haɗe da abinda aka ware mataki biyar shine tabbatar da inganci a wanan ana duba a tabbatar da cewa abinda aka ware da gaske shine aka ware babu tantama aciki sanan kuma babu tarkace acikin abun da aka ware kowani mataki yanada muhimmanci ma yanada muhimmanci me matukar girma muhimmanci yana kunshe kamar haka mataki na farko muhimmanci shine yana temakawa a wajan tabbatar da rashin ɓata lokaci da kuma rashin ɓata kayan aiki abunda ba daidai ba bara ayi anfani da shiba mataki na biyu shine shirya kayan aiki ana ana tabbatar da cewa aikin ze tafi lafiya kuma batare da chikas ba mataki na uku raba abubuwa yanada matukar mahimmanci wajan samun abinda ake nema batare da tarkace ba mataki na huɗu tsabtacewa shikuma wannan yanada mahimmanc domin yana ɗara tabbatar da cewa abinda aka samu me tsabta ne kuma anfanin sa zefi kyau mataki na biyar kuma tabbatr da inganci a wanan mataki yanada muhimmanci ne domin tabbatrar da cewa abinda aka ware nada tsabta kuma yana dai dai da abinda ake bukata domin cigaba da anfani ko kuma gwaj

yadda ma'ikatan kiwon lafiya dasu tabbatar da tsabta kuma kyakyawawan wanke hanu domin kare kai daga kwasan ƙwayan cututtuka ko kuma yaɗata a asibiti mataki na farko shine ariƙa wanke hanu akai akai wannan mataki yana nufin ma'ikatan kiwon lafiya tabbatar sun kasance a kowani gaɓa na aikinsu suna samu suna wanke hanayen su du lokacin da suka samu kuma a tabbatar anyi anfani da sabulu da ruwa ko kuma man goge hanu dake da sinadarin iya ko kuma makamancin haka mataki na biyu shine yin anfani da ingantaccen salo wannan mataki yana nufin a dinga goga duk kan sassan hanuwa ciki da baya yatsu da wuyan hanu domin tabbatar da kowani sassa da sashi yasamu wankin yadda yakamata mataki na uku shine maida hankali wurare masu haɗari wannan mataki anaso arika goge wuraren tsakanin yatsu Varƙashin ƙusa da wajen yatsdn babban hanu domin isa kowani sassa na hanu mataki na huɗu shine anfani da man goge hanu dai dai wa dai da wanan mataki yana nufin a riƙa sa isashen man goge hanu aduk hanaye sanan a goga har ya bushe a tabbatar ka saka man yanda ya wadata yanda yakamata kuma ka tabbatar ko ina yasamu man kuma har ya bushe a hanun ka kafin ka sake taɓa wani abu mataki na biyar shine wanke hanu alokuta masu mahimmanci wanan mataki yana nufin a kafin da bayan taɓa marasa lafiya ko kuma bayan taɓa jini ko ruwa daga jikin maras lafiya ko bayan taba gurin da maras lafiya yake ya kamata ma'ikacin kiwon lafiya ya wanke hanayen sa kaman yanda tsari da matakan nan suka nuna bani shawarwari kuma ya kunshi mayar da wanke hanu ya zam al'ada sanan kuma sanya tunatarwa kowani sashi na asibitin domin kara mantuwa

ga haɗuran da su ke cikin yawan anfani da maganin ƙwayoyin cuta na sassan jiki haɗura sun kasu kashi hudu kamar haka haɗari na farko shine samuwar ƙwayoyin cuta ajikin dan adam masu ƙin magani yawan yin anfani da maganin ƙwayoyin cu ta ba daidai ba yana iya sa ƙwayoyin cutan su zama masu jure magani wanan yana nufin ƙwayoyin cutan da suke jikin dan adam wanda ake magance su da wa ƴanan maganin ƙwayoyin cuta yana iya sa su zama su samu juriya ga wanan maganin yawan sha yana iya sa su saba dashi sanan ya zama baya iya tasiri garesu hakan yanasa wanan maganin baya iya maganin komai jikn dan adam mataki na biyu shine ƙaruwa da haɗarin kamuwa da cututtuka ki mutun yana kare kai yana da sinsdarai dasuke kare kai daga kamuwa daga cututtuka yawan yin anfani da wa ƴanan maganin ƙwayoyin cuta suna iya sa ƙwayoyin da suka ƙi magani ya haddasa cututtuka da wuya a warkar dasu mataki na haɗu shine dogon jinya yawan yin anfani da maganin ƙwayoyin cuta yana iya sa tamu dogon jinya ko dogon rashin lafiya cutar da ƙweayoyin cutan masu ƙin magani ke haifarwa na iya sa marasa lafiya su daɗe a asibiti kuma akashe kuɗi dayawa kuma ba'asamun wani canji domin sabawa da kai da waƴanan anfanin da waƴanan ƙwayoyi ko kuma maganin cututtuka mataki na huɗu shine kasancewan cututtuka masu kisa a wanan mataki ana nufin cutar dake da ala ƙa da ƙwayoyin da suka ƙi magani na iya zama barazana ga rai wanan yana nufin wasu ba ƙin cutan ma suke da alaƙa da waƴanan ƙwayoyin cuta da suka ƙi mutuwa domin yawan anfani da wanan magainin ƙwayoyin cuta yana sa barazana ,yana jawo barazana ajikin ɗan adam ko a lafiyan jikin ɗan adam domin yana daɗa bunƙasa su ko ya ƙara musu ƙarfi domin wayacan ƙwayoyin cuta sun samu juriya da jajijcewa daga maganin da'ake anfani dasu

rigakafi na aiki kamar sansanin horo ne ga garkuwar jikin ɗan'Adam maimakon jiran mutum ya kamuda cuta sa'anan afara yaki da ita rigakafi yana bawa jiki gargaɗi cikin aminci tunda wuri yadda yake amfani shine rigakafi yana gabatarwa da jiki wani ɓangare ko suffar kwayar cutarda bazata iya cutar da dan 'Adam ba wannan na iya zama ƙwayar cutarda aka raunana ko kuma kwayar cutar data mutu ko kuma wani karamin sashi daga jikin kwayar cutar kamar wani sinadari daga kwayar hakan yana isarwa garkuwar jiki da sakon cewa akwai barazana amma bezesa akamu da cutarba da zarar jiki ya ganshi kuwa yana ɗaukar matakine cikin gaugawa yana samarda makamai na musamman da ake kira maganin kashe kwayoyin cuta waɗanda aka tsara na musamman dan yaƙi da wannan kwayar cutar a wannan lokacin jikin mutum yana gina kwayoyin kwakwalwa waɗanɗa zasu zauna a cikin jiki har na tsawon lokaci saboda idan jiki ya sake gamuwa da ainihin cutar daga baya garkuwar jikin bazatayi fargababa wurin fuskantar wannan kwayoyin cutar domin ta san yanda zatayi ta yaƙi cutar cikin hanzari da kuma cikin fasaha kyawawan aikin rigakafi shine yana shirya jiki na musamman domin kariya ba tareda haɗarin kamuwa da cutarba da gaske kamar nuna wa garkuwar jiki hoton waɗanda ake nema ne ruwa a jallo don tasan abinda zata yaka kafin lokacin rigakafi iri daban daban suna amfanida hanyoyi daban daban wasu suna amfanida kwayoyin cuta masu rai amma an raunana su wasu kuma suna amfanida kwayoyin cuta dasuka mutu gaba daya sa'anan wasu kuma suna amfani da wani kankanin sashi daga jikin kwayar cutar

tsarin rayuwa wanda yake bunƙasa garkuwar jikin ɗan adam domin kare kai daga cututtuka ta hanyar cin abinci me kyau da kuma motsa jiki da kuma yadda ake sarrafa damuwa a fannin cin abinci yawan cin kayan itatuwa da kayan lambu ko kuma ince kayan marmari suna da matuƙar amfani domin bunƙasa ingancin garkuwar jikin ɗan adam sabila da suna cike da sinadarai ko kuma ma'adanai wanda jiki yake buƙata domin yaƙi da cututtuka zaɓan kayan abinci masu launi kaman su alayyahu karas da lemo nada matuƙar amfani gurin bunƙasa garkuwar jiki sabida suna ɗauke da sinadaran dake ƙarfafawa garkuwar jiki sosai har ila yau ƙara tafarnuwa ko citta a cikin abincin ka na iya taimakawa cikin hanji sosai wanda keda alaƙa da lafiyar garkuwar jiki sannan a motsa jiki kuma yin motsa jiki akai akai amma kuma a hankali na da matuƙar amfani wajan bunƙasa garkuwar jikin ɗan adam misali kamar su tafiya da sauri hawa keke ko kuma rawa a cikin ɗakin ku waƴanna abubuwa sunada matuƙar amfani domin suna sa ƙwayoyin garkuwa suyi aiki yadda ya kamata amma kada ka wuce gona da iri yin motsa jiki da yawa ba tare da isashshan hutu ba ze iya raunana garkuwar jiki maimakon ya ƙarfafata sannan kuma bacci ma yana da matuƙar muhimmanci sabilada lokacin da kake barci jikin ka yana gyara kansa da kuma da kuma ƙarfafa garkuwa rashin barci yana kama da aika sojojin garkuwa zuwa yaƙi a cikin barci se kuma fannin sarrafa damuwa damuwa dake ɗaurewa yana sa jiki fitar da wasu sinadarai waƴanda ke raunana garkuwa da lokaci abubuwa masu sauƙi kamar yin tinani me zurfi numfashi me zurfi hira da aboki ko yin yawo a waje suna taimakawa gurin rage damuwa shan ruwa yanada muhimmanci sabila da ruwa yana taimakawa wajan isar da sinadarai zuwa ƙwayoyin jiki da kuma fitar da gubobi daga jiki ko ƙaramin ashin ruwa um

kulawaer jinya kafin haihuwa na nufin duba lafiyar uwa da jariri akai akai kafin haihuwa domin tabbatar da cewa suna cikin ƙoshin lafiya ganan wasu muhimman da kuma kanun abubuwan dake cikin kulawar jinya kafin haihuwa na mata me ciki na farko shine duba lafiyar uwa da kuma jariri akai akai a nan ana duba matsin jini nauyi da kuma yin gwaje gwaje na jini domin gano cututtuka kamar ƙarancin jini ko kuma wasu kamuwa wannan na taimakawa wajan gano matsaloli dake iya tasowa ko ciwon sikari tun kafin su tsananta na biyu shine yin hoton ciki a nan ana amfani da na'ura wanda yake sa a gano yanda jinjirin ya girma da kuma matsayin sa sannan kuma shekarun ciki sannan a kowanne lokaci ko kuma ince a wasu lokaci kuma ana iya duba jinsin jinjirin na uku shine shan ƙwayoyi da kuma abubuwan dake ƙarfafa jiki anan ana yabbatar da cewa an bawa uwa ƙwayoyin daya kamata domin ƙarfafa jiki sabila da suna taimakawa gurin ci gaban jariri da kuma ƙarfafa lafiyar uwa na huɗu shine tattaunawa kan haihuwar a nan ana tabbatarwa anyi shawarwari kamar yadda haihuwar zata kasance abincin daya dace a ci motsa jikin daya dace da ita sannan kuma hutawa da abubuwan daya kamata a guje musu muhimmancin kulawar haihuwa ko kuma kulawar lafiyar uwa kafin haihuwa yana da muhimmanci sosai sabida wasu matsaloli na ciki na iya kasancewa ba tare da alamomi ba duba lafiya akai akai na taimakawa wajan gano su tunda wuri domin a ɗauki matakin daya dace kafin su haifar da babbar matsala sannan haka kuma yana ba matar ciki damar yin tambayoyi bayyana yadda take ji da samun goyon baya na ƙwaƙwalwa da kuma jin daɗi bawai lafiyar jiki kaɗai ba har da na ƙwaƙwalwa yana da matuƙar amfani

muhimman sinadarai dake gina jiki na uwa da kuma jarir a lokacin ciki jikin mace na buƙatar ƙarin kuzari badan kanta ba kawai harda taimakawa don ci gaban jarir cikin lafiya da kuma ƙarfi wannan kuzari na fitowa ne daga abubuwa gina jiki ko kuma ince sinadaran gina jiki ga nan wasu daga cikin muhimman sinadaran da mace me ciki ya kamata ta mayar da hankali dasu na farko shine sinadarin da ake ƙira a yaren turanci folic acid wannan sinadari nada matuƙar muhimmanci musammam a farko makonni na ciki sabilada yana hana wasu manyan lahani a ƙwaƙwalwa da ƙashin baya na jariri ana bada shawarar mace ta fara sha tun kafin ciki kuma taci gaba da sha har zuwa wata na uku sinadari na biyu shine sinadarin da ake ƙira a yaren turanci iron yawan jinin jiki na ƙaruwa a lokacin ciki kuma sinadarin yana taimakawa wajan ɗaukar iska ga uwa da kuma jaririn ta rashin ishashshan wannan sinadari na iya haifar da gajiya ko kuma ƙarancin jini sannan ana samun wannan sinadari daga nama wake ko kuma alayyahu da kuma hatsi sannan likita na iya bada ƙarin wannan sinadarin domin ƙara ƙarfafa kuzarin jiki sinadari na uku shine ake ƙira sinadarin calcium a yaren turanci jariri na buƙatan sinadarin domin gina jiki da kuma haƙora masu ƙarfi sannan idan ba'a samu ishashshe a jikin uwa ba jaririn ze iya kwashewa daga jikin uwar ana samun sinadarin daga madara ko kuma makamancin haka sannan na huɗu shine sinadarin da ake kira wato protein sinadarin protein yana taimakawa ci gaban ƙwayoyin halitta tsoka da kuma sassan jikin jariri ana samun shi daga ƙwai naman dabbobi masu kitse sannan kuma wake gyaɗa sannan madara sinadari na biyar shine sinadarin da ake kira a yaren turanci vitamin D wannan na aiki tare da sinadarin da ake kira calcium a yaren turanci wajan gina ƙashin jariri da kuma ƙarfafa garkuwar jikin sa ana samun shi daga hasken rana abinci masu sinadarin vitamin D ɗin da kuma ƙarin sinadarin daga likita se sinadari nashida shine sinadarin da ake ƙira a yaren turanci omega three party acid wannan sinadari na taimakawa ci gaban ƙwaƙwalwa da ido na jarir ana samun shi daga kifi irin su salmon ko kuma sauran su da gyaɗa irin su wannan ta yaya mace zata tabbata ta samu waƴannan na farko shine ta ci abinci me haɗin gina jiki kamar su ƴaƴan itacuwa kayan marmari hatsi da kuma sauran su na biyu shine tasha ƙwayoyi wanda suke ƙara waƴannan sinadarai da aka tsara musamman domin buƙatan mace me ciki se na uku shine taje asibiti akai akai domin a duba lafiyarta don asan ko tanada wata buƙatar gyara ko a abinci ko kuma a ƙarin jini

zaɓuɓɓukan tsarin haihuwa da kuma yanda za'a inganta zaɓi a tsakanin su lokacin haihuwa babu wata hanya ɗaya data dace da kowa iyaye masu jiran haihuwa na da wasu manyan zaɓuɓɓuka sannan a ko wanne yana da fa'idodi da kuma abubuwan la'akari a cikin sa ga nan tsarikan zaɓuɓɓukan haihuwa kamar haka tsari na farko shine haihuwa a asibiti kuwa ya sani cewa haihuwa a asibiti itace hanya mafi inganta da kuma mafi amfani da kuma mafi kyau sabida asibiti yanada cikakken kayan lafiya likitoci da masu taimaka musu sannan akwai kayan aiki da kuma taimakon gaggawa idan hakan ya zama dole wannan tsarin yafi dacewa da mata masu ciki me me haɗari ko kuma inda ake tsammanin za'a iya samun matsala sannan wasu asibitocin suna da ma'aikatan haihuwa kamar masu jinya da kuma sassaucin shirin haihuwa tsari na biyu shine cibiyar haihuwa cibiyar haihuwa sun kasance a tsakanin gida da kuma asibiti sabida cibiyoyin haihuwa suna da salo irin na gida tare da kulawar ma'aikata masu horo na musamman ana tallafawa haihuwa ta hanyar halitta ba tare da shiga da magani ba se idan an buƙata yafi dacewa da masu ciki me lafiya da kuma ƙananan haɗari idan matsala ta tashi za'a kai uwa asibiti mafi kusa sannan tsari na uku shine haihuwa a gida wannan yana nufin haihuwa a gida tare da ma''aikacin haihuwa ko kuma ƙwararre a wajan haihuwa gida guri ne me ƙwanciyar hankali wasu mata kanfin jin nutsuwa da iko akan jikin su amma ana bada shawarar wannan ne kawai ga masu ciki me sauƙi tare da tsari na gaggawa idan wani abu ya faru ga yanda za'a inganta tsari ko kuma yanda za'a inganta zaɓin tsarin na farko shine a tambayi kai shin cikin me lafiya ne ko kuma akwai haɗari sannan kuma ana so ya kasance a gida ne ko kuma ana buƙatan aje asibiti sannan kuma a duba nisan asibitin da kuma inda ake sannan kuma me ka sa suji lafiya da kwanciyar hankali ƙungiyar likitoci gurin daya dama

ga nan dalilan da suke rage yawan zubar ruwan nono daga uwa ga jaririn ta na farko shine rashin shayarwa akai akai wato idan uwa bata shayar da ɗanta akaiakai hakan yana rage yawan zubar ruwan nono sabida shi ruwan nono yana samuwa ne bisa ga buƙata idan jariri na shan nono akai akai jikin uwa yana ƙara samar da ruwa amma idan ana ɗaukan lokaci ba'a shayar ba ko aka rasa wasu lokutan ba'a shayar da yaron ba yawan ruwan nonon yana iya raguwa sosai na biyu shine rashi kyakkyawan kama bakin nono ko kuma zazzagawa me rauni daga jaririn idan jaririn be kama nono da kyau ba baze iya tsotsa yanda ya kamata ba sannan hakan yana iya sa jiki ya rage samar da ruwan nonon na uku shine fara ciyar da jariri da madarar roba da wuri wato idan jariri yana ƙoshi da madarar da ba na nono ba baze nemi shan nono sosai ba kuma hakan yana sanar da jiki cewa ba'a buƙatar wannan ƙarin ruwan wanda ze jawo raguwan ƙarin fitar ruwan nonon na huɗu shine damuwa gajiya ko kuma rashin shan ruwa wato idan uwa tana cikin damuwa ko gajiya yayi mata yawa ko kuma bata shan ruwa sosai hakan yana sa ruwan nono ya rage fitowa da kyau na biyar wasu cututtuka wasu magunguna matsaloli da yawa kamar irin su cutar tairut wanda ake kira da turanci ko kuma wasu magunguna yana iya rage yawan zabar ruwan nono ga nan yadda uwa zata ƙara fitowar ruwan nono sabida jinjirin ta na farko tabbatar ta shayar da jariri da yawa uwa ta ringa yin ƙoƙari tana shayar da jariri a ƙalla so takwas zuwa sha biyu a cikin sa'o'i ashirin da huɗu na biyu tabbatar da kama bakin nono da kyau alamomi sun haɗa da bakin jinjiri ya buɗe sosai kunci kuncinsa ya cika sannan kuma hancinsa yana kusa da nonon se kuma na uku wato shine a tabbatar ana mammatsa nonon yana zuwa bakin yaron yanda ya kamata

Jadawalin riga-kafin da ake ba jarirai da ƙananan yara bisa shawarwarin likitoci Daga farko lokacin da aka haihu ana ba jariri riga-kafi Sai kuma daga baya bayan jariri ya kai makonni shida, ma'ana wata ɗaya da makonni biyu ke nan. Sai kuma na gaba shi ne bayan jariri ya kai makonni goma wato wata biyu da makonni biyu ke nan. Sai kuma bayan jariri ya kai makonni goma sha huɗu, ma'ana wato wata uku da makonni biyu ke nan. Sai kuma bayan jariri ya kai watanni shida. Sai kuma bayan jariri ya kai watanni tara da haihuwa. Sai kuma riga-kafi na gaba, bayan jariri ya kai watanni sha biyu zuwa sha biyar, wato daga shekara ɗaya ko kuma shekara ɗaya da watanni uku ke nan. Sai kuma bayan jariri ya kai watanni goma sha biyar zuwa sha takwas Sai kuma bayan jariri ya tsallaka watanni sha takwas zuwa ashirin da huɗu. Sai kuma bayan yaro ya girma ya kai shekara huɗu zuwa shida. Ga nan muhimman da yake sa wannan tsari ko kuma jaddawali na riga-kafin yara ko kuma jarirai yake da muhimmanci Na farko shi ne lokacin haihuwa jikin yaro ba zai iya kare kansa daga cuta ba, ma'ana riga-kafi yana taimakawa a samu kariya tun da wuri. Sai kuma na biyu shi ne, likitoci sun sani kuma sun duba cewa kowane lokaci na riga-kafi yana da amfanin shi in za a yi shi a kan lokaci. Sai kuma na uku shi ne jinkiri da kuma barin riga-kafi yana iya jawo matsala. In yaro bai yi riga-kafi ba ko kuma aka yi jinkirin yi masa riga-kafin zai iya kamuwa da cuta mai tsanani kamar tari ko kuma shan inna. Sai na huɗu shi ne, wasu cuta suna yaɗuwa kuma da sauri Cuta irin su shan inna na iya bazuwa a makaranta ko kuma cikin gari. To, idan yara suna samun riga-kafinsu a kai a kai hakan yana iya haɗa, yana iya hana yaɗuwar cutan.

Tsarin inshoran lafiya wata dabarace na wayo, ana yinta ne domin shiryawa rashin lafiya wanda take zuwa ba zata, a maimakon a biya kuɗin asibiti gaba ɗaya da kanka, se ka rinƙa biyan kuɗin kaɗan kaɗan, wato ma'ana a kowane wata ko kuma a kowace shekara da kamfanin inshoran lafiya, idan ka kamu da rashin lafiya ko ka buƙaci magani inshorar zata taimaka wajen biyan kuɗin, nau'o'in inshorar lafiya guda biyu kamar haka: Inshorar lafiya ta jama'a, ko kuma ta gwamnati, sannan kuma da inshorar lafiya me zaman kanta, ko kuma a ce inshorar lafiya na kuɗi, inshoral lafiya na gwamnati ko na jama'a inshora ce wanda gwamnatice take gudanadda ita, kuma gwamnati ke biyan kuɗin, sau da yawa kyautace ko kuma me sauƙin kuɗi sosai, an tanada ne domin kowa da kowa musamman masu ƙaramin ƙarfi, misalin inshoral lafiya ta gwamnati itace hukumar inshorar lafiya ta ƙasa wato NHIA, inshoral lafiya me zaman kanta, ko inshoral lafiya na kuɗi ta kasance inshorace wanda kamfanonin kasuwa ke gudanadda ita, sannan mutin yana biyan kuɗin fiye da ta jama'a wato fiye da ta gwamnati, amma tana samun saurin jinya, zaɓin asibitoci da dama da sau da yawa wuraren jinya masu kyau, ya dace da waɗanda ke so su samu cikekken kwanciyar hankali da kuma ƴancin wajen zaɓin jinya, ana yawan amfani da ita daga ɗau...daga waɗanda keda aiki ko kuma waɗanda zasu iya biya fiye da haka, misali me sauƙi shine: Inshorar gwamnati ko inshorar lafiya ta gwamnati kamar mota ce ta haya ta jama'a, tana da arha tana kai inda zata kai amma kuma tana ɗaukar lokaci, sannan ita inshora me zaman kanta kamar keke ne na haya ko taski, yana da sauri kuma yana da daɗi amma kafi biyan kuɗi.

Banbancin inshoral lafiya me zaman kanta da kuma inshoral lafiya ta gwamnati, wato ita inshoral lafiya me zaman kanta, na nufin iyayanka ko kuma aikinka sune sike biyan wata kamfani kuɗi a kowane wata, dan su taimaka da kuɗin ganin likita ko kuma na zuwa asibiti, wato ma'ana kamar kana da wata kati ne na musamman wanda yake baka damar samun kulawa cikin sauri ko kuma daga wurare da dama amma se dai tana da tsada, ita kuma inshoral lafiya ta gwamnati, ta kasance gwamnati ne take taimakawa wajen biyan kuɗin jinya da kuma na magani ta yin amfani da harajin mutane, sannan sau da yawa ta kasance kyauta, kuma da kuma arha sosai, amma mutane da yawa sina amfani da ita amma wani lokaci se ka jira kaɗan kafin kaga likita ko ka samu magani, ga nan banbance banbancensu a taƙaice: Ta hanyan wa yake biyan kuɗi, ita inshoran lafiya me zaman kanta ta kasance iyayanka ko kuma gurbin aikinka su sike biyan kamfanin, sannan ita kuma inshoral lafiya ta gwamnati ta kasance gwamnati ne take amfani da kuɗin harajin mutane dan biyan kuɗin, se kuma a farashi ita inshoral lafiya me zaman kanta ta kasance tana da tsada, ita kuma inshoral lafiya ta gwamnati ta kasance tana da arha a wasu lokuta kuma takan zamo kyauta, se kuma a fanni sauri da kuma zaɓi, ita inshoral lafiya me zaman kanta ana samun jinya cikin sauri kuma ana da damar zaɓar likitoci da kuma asibitoci da yawa, ita kuma inshoral lafiya me zaman kanta ana iya jira kafin a samu jinya kuma zaɓuɓɓukan wurin jinya na iya zama kaɗan, yaya waɗannan banbancin ke shafar irin kulawar da ake samu, idan kana da inshora na masu zaman kansu zaka fi samun jinya cikin sauru zaka fi samun jinya cikin sauri, asibiti me kyau, sannan kuma zaɓin likitoci da dama amma kuɗinka yafi yawa, idan kuma kana da inshorar gwamnati zaka samu jinya har yanzu amma zaka iya jira kafin a duba ka, kuma bazaka iya zaɓar likita ko kuma asibiti da yawa ba, amma tana da arha sosai a wasu lokutan kuma takan zamo me kyauta.

Illolin lafiya da mutane zasu iya fiskanta idan sina zaune nesa da cibiyoyin lafiya, kuma sina wahala wajen samun kulawa cikin lokaci. Na farko shine: jinkirin samun magani jinkirin samun magani abune me matuƙar illa ga mutanen da sike zama nesa da cibiyoyin lafiya, domin idan mutin ya kamu da ciwo kuma babu asibiti a kusa ze iya ɗaukar lokaci kafin a kaishi wurinda ze samu magani, wannan kuma na iya sa cutar ta tsananta. Na biyu: Shine ƙarancin gwaje gwaje da kuma duba lafiyar jiki akai akai, wato mutanen da ke zaune nesa da asibitoci sau da yawa basa zuwa duba lafiyarsu akai akai, wanka kesa cututtuka su cigaba ba tare da an gano su da wuri ba. Nannnan na uku shin: Ƙarancin riga-kafi da kuma alluran riga-kafi, ƙarancin riga-kafi ko alluran riga-kafi nada matiƙar illa musamman da yara sannan kuma ma ga manyan dake zaune nausa, sau da yawa basa samun riga kafin da ake buƙata cikin lokaci, wanda ke barinsu cikin haɗari ga cutittika masu saurin yaɗuwa. Na huɗu: Shine hatsarin mutuwa daga cututtuka masu sauƙin magani, wannan abu ne na dubawa sosai dan yana da matiƙar amfani kamar yadda yake da matiƙar illa, idan ba'a samu magani da wuri ba koda ciwon da sauƙin magani ne na iya haifar da matsaloli masu tsanani har ya kaiga mutuwa. Na biyar: Shine: Wahala ga mata masu juna biyu, wannan yana cikin mafi mahimmanci sabila da matiƙar illan da yake da shi, mata da keda ciki sikan wahala wajen zuwa duba lafiya ko kuma haihuwa cikin aminci, wanda ke iya janyo haɗari ga uwa da kuma jinjiri, wanda shine abinda aka fi guda a gurin ko kuma a ce a gun au.

Abubuwan dake haddasa tsadar ayyukan lafiya da kuma yaya hakan ke shafar marassa lafiya da kuma ma'aikatan jinya, na farko: Shine kayan aikin asibiti masu tsada, asibitoci na amfani da manyan na'u'rori waɗanda keda matiƙar tsada sosai wajen siya hadda kuma wajen kulawa da su, marassa lafiya na fuskantar ƙarin kuɗi yayinda asibiti ke kashe maƙudan kuɗin sosai wajen sabinta kayan aikinta da kuma kula da su. Na biyu: Shine magunguna masu tsada wasu magungunan musamman na cututtika masy tsanani sosai nada tsada sosai wajen ƙera su, marassa lafiya na iya kasa sayen maganin ko kuma likitoci su rage yawan magungunan da ake bayarwa. Na uku: Albashin ma'aikatan kiwan lafiya, likitoci da kuma masu temaka musu na buƙatar albashi mai tsoka, saboda horansu da kuma ƙwarewarsu, asibitoci kuma na iya ɗaura wasu daga cikin kuɗin akan marassa lafiya. Na huɗu: Kuɗin gudanar da aiki aikin lissafi da biyan kuɗin inshora da sauran takardu yana matuƙar ɗaukal lokaci sannan kuma na cin maƙudan kuɗi, wannan yana ƙara tsadar jinya ga marassa lafiya. Na biyar: Shine; Yawan masu buƙatar jinya, yawan mutane da ke buƙatar kulawa ya ƙaru sabida tsufa da kuma yawan ciwon zuciya, suga da kuma sauransu, ana samun cunkoso da ƙarin kuɗi saboda buƙatar tafi ƙarfin abubuwan da ake da su. Na shida: Shine: Kuskuren likita da ƙarar asibiti, idan aka samu kuskure za'a iya shigar da ƙara wa kotu ko kuma ya hana haifar da ƙarin inshora da kuma kuɗi, wannan yana ƙara nauyi a kan asibiti da marassa lafiya, sannan kuma rashin isashshen inshoran lafiya, idan inshoral lafiya bata rufe komai ba ko bata ɗauke komai ba, maral lafiya yana iya biya kuɗi da kansa yana sa mutane su guji zuwa asibiti, ko kuma su shiga bashi dan samun kulawa.

Hanyoyi mafi tasiri domin rage ko kuma sassauta kuɗin asibiti masu tsada da yadda majinyata zasu kare kansu. Na farko: Shine: Anemi takardal lissafin kayan da akai maka dalili kuwa shine: zaka iya ganin duk abinda aka cajeka da shi kuma zaka iya gano kuskure a ciki idan anyi, abinda zakai shine ka nemi cikakken lissafin ka duba ko an maimaita caji ko kuma an caje ka da wani abu da ba'ai maka ba. Na biyu: Shine a duba idan anyi kuskure a cikin lissafin, ana iya caji ka gaba ɗaya koda ka tashi daga asibiti da wuri, ko kuma an rubuta lambar rashin lafiya da ba daidai ba, yadda zakai shine ka gwada da report ɗin lafiyarka ko ka tambayi ofishin lissafin asibitin. Na uku: Shine ayi neman sauƙi ko kuma kwatancen kuɗi kafin a biya, dalili shine asibitoci da dama suna yarda su rage kuɗi idan baka iya biya ba, abinda zaka iya faɗa shine: Ina so in biya amma wannan kuɗin yayi min yawa za'a iya rage min shi ko kuma abani damar biya sannu a hankali. Na huɗu shine: A nemi tallafin kuɗi ko shirye shiryen agaji, a nan wanene ze iya samun wannan tallafi ko kuma shirye shiryen agaji? nan waɗanda basu da kuɗi sosai waɗanda basu da inshora, ko inshorar bata rufe komai ba, abinda zakayi shine kayi tambaya ka tambayi asibitin yanda shirin tallafin kuɗinsu yake, sannan wasu asibitotin sina da nauyin taimakawa. Na biyar: A nemi rangwamen biya da kuɗi a hannu, dalili wasu at... wasu asibitocin sina bayarda sauƙi idan zaka biya kuɗi kai tsaye a hannu, shawara ka tambaya idan na biya yanzu da kuɗi a hannu zaku rage min? Na shida: Ayi amfani da misanin lissafin asibiti, masana ne da ke duba takardal lissafi kuma su temaka wajen sasantawa, suna iya taimaka maka rage kuɗi sosai musamman idan lissafin yayi yawa, yadda majinyata zasu kare kansu: Na ɗaya: Ka kasance da natsuwa kuma kayi magana da ladabi koda kana cikin damuwa. Na biyu ka adana duwwata takarda da hira da aka yi da kai. Na uku: Kayi tambayoyi idan wani abu beyi maka daidai ba. Na huɗu: Kada ka ɗauka cewa lissafin farko ne na ƙarshe, sau da dama ana iya rage shi.

Yadda nisan asibiti ke shafar samun kulawar lafiya musamman a ƙauyuka ko wuraren da ba'a fite samun asibiti ba, na farko shine jinkirin neman magani, jinkirin neman magani nada matiƙar illa, domin idan asibiti yana da nisa mutane kan jinkirta zuwa har se ciwon ya tsananta, ko kuma ma yana da hatsari. Na biyu shine: Tsadar tafiya zuwa asibitin, tsadar tafiya zuwa asibiti illa ce me matiƙar mahimmanci domin ana buƙatar kuɗi dan zuwa nesa da asibiti, wasu lokuta kuɗin tafiya yafi kuɗin magani tsada, sabida matiƙar nisan da yake da shi, hakan na iya jawo mummunar matiƙar ila da kuma shafar kulawal lafiyar waɗanda sike ƙauyuyyuka da wuraren da ba'a samun asibiti. Na uku: Shine: rashin zuwa dubawa ko kuma gwaje gwaje akan kari, dogon nisa yana sa mutane subar zuwa duban lafiya na yau da kullun siƙi harda duban ciki da duba yara akai akai kamar yanda ya kamata, haƙan kuma yana matiƙar jawo illa ga iyayen masu ciki ko kuma marassa lafiyan da yake da tsanani da kuma yara da sike buƙatar kulawa. Na huɗu: Shine: ƙarancin ma'aikatan lafiya, ƙarancin ma'aikatan lafiya abune na musamman sabida wuraren da ke nesa yawanci bisida likitoci da kuma masu temaka masu da yawa, don haka ana samun ƙarancin kulawar a wannan yankin. Sai kuma na biyar: Ƙarin haɗarin lafiya mace mai ciki, yaro da ciwo, ko kuma wanda yaji rauni na iya rasa rai saboda rashin isar da wuri. Na shida: Shine rage riga-kafi da gano cuta da wuri, ana iya kasa riga-kafi da yin gwaje-gwaje sabida nisan wuri wanda ke haifar da yaɗuwar cututtuka.

Yadda motar asibiti ke taimakawa matiƙa wa mutane a ƙauyuka da kuma wuraran da ba'a samun kulawa ingantacce na kiwon lafiya. Na ɗaya: Shine: Motar asibiti sina kawo asibiti kusa da mutane maimakon mutane sije nesa domin ganin likita ko kuma jinya da kanta motar asibitin ce take zuwa wurinsu har cikin ƙauyika da kuma ɓangarorin da yake da wahalan samun asibiti, wannan yana rage wahala sosai da kuma kuɗin tafiya har zuwa asibitin, hakan yana inganta samun kulawa na kiwon lafiyar waƴanda sike nesa da asibitin. Na biyu shine: Sina aiki a wuraren da babu asibiti ma'ana sina cike gurbin rashin asibiti a wuraren da babu asibiti, dan babu asibiti ko likitoci a wani yanki sune sike zuwa si cike wannan gurbin. Na uku: Abubuwanda sike yi yawanci sun haɗa da: Na farko: Alllurar riga-kafi, duban lafiya gaba ɗaya, kulawa ga mata masu ciki, sannan magani ga cututtuka masu sauƙi, da kuma bayarda ilimin lafiya, sannan kuma shirin iyali, da kuma gano cututtuka kaman hawan jini, da kuma yawan sikari. Na huɗu: shine suna taimakawa gaggawa da kuma wayar da kai a lokacin annoba ko kuma bala'i, suna iya zuwa da sauri su taimakawa mutane da dama su kawo ɗauki na gaggawa lokacin da ibtila'i ta riski mutane. Na biyar: Shine: suna ƙarfafa gwiwar mutane wato ma'ana mutane da sike nesa da asibitici ko kuma cibiyoyin kiwon lafiya sina samun ƙarffin gwiwa da zuwan wa'innan motocin asibitin, saboda sina zuwa akai akai, kuma mutane sin fara yarda da likitoci da zuwa duba lafiyarsu da wuri domin samun isheshshen ƙoshin lafiyarsu.

Yadda sunadarin hana daukan ciki yake aiki a cikin mahaifar mace wato sunadarin hana daukan ciki yana aiki ne a cikin mace ta bangarori guda uku Bangare na farko shi ne sunadarin hana daukan ciki yana tabbatar da ya hana fitar da mahaifa daga jikin mace wato ma'ana, idan mace ta sha yana tsayar mata da fitar da duk wani quai na mahaifa. Na biyu shi ne yana tabbatar da ya kara kaurin ruwan dake gaban mahaifa domin wucewar ] Na uku kuma, yana tabbatar da ya siyartan da bangon mahaifa wanda hakan yana haifar da hanuwan daukan ciki ga bayanin su kamar haka na farko shi ne han ainihin fitar da mahaifa wato a ainihi mace tana fitar da ko ince tana haifar da kwam mahaifa ko kuma kwan haihuwa A kowane wata, wannan kwan yana, shi yake ba da dama idan ya shigo ya hadu har a dau ciki toh shi wannan sunadarin hana daukan ciki yadda yake aiki a nan shi ne yana tabbatar da ya hana fitar ko kuma haifar da wadannan kwan haihuwa so idan babu kwan haihuwa babu kuma daukan ciki A na biyu, yana kara ruwan, kaurin ruwan gaban mahaifa wato a ainihi dama a gaban mahaifa akwai wani ruwa me dan kauri amma ba da yawa ba kaurin shi, baya hana manihi shiga cikin mahaifan toh da zaran anyi amfani da wannan sunadarin, hakan yakan jawo wurin ko kuma ruwan yayi kauri sosai wanda hakan yana iya rike mani ya hana shi shigan cikin mahaifan wand hakan shi ne dai jawo hanuwan daukan ciki ga mace domin idan mani be shiga ba, babu yanda za a yi a dau ciki sai kuma na uku, kara kauri ko kuma sirantar da bangon mahaifa, mahaifa tana da wani bongo wanda take rike mani idan ya shigo, hakan yakan sa cigaban mani ya kai har ga girman yaro toh idan aka sha wannan sunadarin, yana tabbatar da ya tsirantar da wannan bongon mahaifan yanda ba ze iya rike mani ba balantana har ya cigaba

na'urar IUD nau'race wanda ake ammafani da ita domin hana mace ɗaukan ciki ita na'urar tananan da siffar harafi na T sannan tana hana mace ɗaukan ciki kuma lallai likita ne kaɗai yake sata kuma tana da inganci da kuam amfani na tsawan lokaci domin a ƙalla takan iya kai shekara uku zuwa huda ba tare da ancanza ko kuma ansauya masa gurin zama ba yadda wa innan na'ura take hana ɗaukar ciki na'urara IUD tana da kasafi guda biyu wato ma'ana wato ma'ana iri iri guda biyu aƙwai na'urar IUD na tagula aƙwai kuma na'urar IUD na ruba me amfani da sinadarin jikin mutum wanda ake kira da turanci wato hormone shi wannan na'ura ta tagulla tana da matuƙar amfani sabila da bta buƙatar sinadarin jikin mutum tana tabbatar da tayi aiki a hanyoyi guda uku kamar haka tana kaurarar da ruwan da yake bakin mahaifa domin akan hana shigan maniy sannan kuma tana tsirantar da bangun mahaifa sannan kuma tana hana ainahin haihuwar ƴa'ƴan haihuwa daga cikin mace sai IUD na ruba wato me sanadarin jikin ɗan adam wanda ake ƙira a turanci a hormone wannan IUD na'urar IUD tana amfani da sinadarin ɗan adam wanda take fitar da sinadarin da ake ƙira restigen wannan sinadari shi yana tabbatar da ya hana haihuwar ƙwan haihuwa daga jikin mace bayan haka shi wannan sinadarin yana tabbatar da ya hana zaman ciki a cikin mahaifar mace domin kare ɗaukar ciki yana da matuƙar inganci da kuma amfani da kuma jimawa a jikin mutum ba tare da ansamu sauyin canzawa ba ko kuma antaba shi ba domin aikin shi ta dawo yanda ya kamata

na'urar kare mace daga ɗaukan ciki wata ƴar ƙarama wanda take da motsi da yawa kuma tana nan siffa kamar tsinkiyar ashana likitoci susn amfani da ita a sata a ƙarƙashin fatan mace dake samman hanunta ko kuma ince hannunta ta sama wannan na'urar yana da matuƙar amfani yana fitar da sinadari wanda ake kira hormone a jikin ɗan adam a kalman turanci wanda shi kuma yake fitar da wata sinadari wanda ake kira projesting wanda shi wannan sinadarin shi yake taimakawa wurin hana ɗaukar ciki a mahaifa ganan yanda wannan na'urar yake aiki na farko shine na'uran da yake aiki wato na'uran da yake fitar da sinadarin wato hormone kenan ko kuma sinadarin projesting a turanci shi wannan na'uran yana tabbatar da ya hana haifar da ƙwan haihuwa a jikin mace duk ta yanda za ayi ƙwai haihuwa ba zai haihu ba ba zai taho ba ko da wata yayi a jikin mace sabida sinadarin na biyu hanyan da yake bi shine yana tabbatar da ya ƙara kaurin ruwa ruwan da yake jikin mahaifa a taƙaice shine mahaifa yana tattare da wasu ruwa ruwan da suke nan masu ɗan kauri kaɗan wanda yana da amfani sosai wannan sinadarin ko kuma na'uran da yake fitar da wannan sinadarin yana tabbatar daya ƙara kaurin wannan ruwan domin ya hana shigewar maniyyi zuwa cikin mahaifar mace sai kuma na uku shine yana kaurara ko ince yana tsirantar da bangun mahaifa wato ma'ana maniyyi idan ya fito ya shiga ƙwan haihuwa wato aƙwai wasu bangu da suke kareshi domin cigabanshi da girma har zuwa ya kai tsuka to wannan bangun shi wannan sinadari da ake sawa ko kuma na'ura da ake sawa yana fitat da sinadarin nan wanda yakesa wannan bangun mahaifan tsirance tsirancewan sa kuma yakan jawo rashin riƙe wannan sinadarin wato maniyyin namiji sannan kuma yana da amfani niyyar jimawa yana yn shekara uku zuwa buyar kuma cireshi yana da sauƙi da kuma da zaran ancire shi za a cigaba da ɗaukar ciki